Nuɖuɖu, tsinoni, aha woyɔ akplɔ aɖe dzi eye ɖevi ɖewo hã nɔ anyi ɖe akplɔ ŋu. Ŋutsu aɖe hã le akplɔ nu ɖevia ɖeka tsɔ nuɖuɖu nɔ ddem numen a ŋutsua.

Ŋutsu kple nyɔnu eve wo le seƒoƒowo gbɔ eye wo le be lé m na seƒoƒoa. Wo eme kpɔm ɖa hele emɔ dem wo me.

Nyɔnuvi ɖevi eve kple ŋutsuvi ɖevi ɖeka wotɔɖé akplɔaɖe ŋu, ŋutsuaɖe hã nɔanyi ɖe wógbɔ, nanewo le akplɔa dzi, kapu, nuŋlɔti kple atukpa viaɖe hã le kplɔadzi

Ɖekakpui kple ɖetugbui aɖewo nɔ anyi ɖe zikpui si wotena la me. Ɖetugbia tsɔ kpo ʋi aɖe le ɖekakpuia fia. Ame aɖe tɔ ɖi hele wo kpɔm. amea ɖe hã bɔbɔ ɖi hele wo kpɔm.

Tugbedzea ɖe ɖo fiakuku eye wòdo asi ɖeka ɖe dzi, ekpla nane hã ɖe kɔme heɖo ŋukomo, ŋutsua ɖe hã le emegbe lé nuƒomɔ ɖe asi, nyɔŋua ɖe hã le nane kɔm na tugbedze bubu.

yevuaɖewo tɔ ɖi ameɖeka wu mò dzi he keŋu ɖe te le ayame kpɔm ŋutsuawo kple nyɔŋuawo wókatã wodó awu abɔ legbe kple godi ata legbe wókatã woɖó kuku eye wodó asiwuiwo hã nyɔnua ɖeka ƒe awudodo tó vovo na wótɔwo katã

Woɖo zikpui bɔbɔe aɖe ɖe teƒe aɖe. Wotsɔ kplɔ aɖe da ɖe titin ana zikpuiawo. Wofɔ nanewo kɔ e kplɔ dzi eye wofɔ nanewo hã kɔ ɖe kplɔa te. Gbale aɖewo hã le kplɔa te.

Ŋugbedzɛaɖewó le bitsi eyɛ amevewó le esɔ dzi, ameɖeka hã ka'si esɔa ŋu, wó katã wóle dzidzɔkpɔkpɔme, esɔkplɔla hã le ŋgɔ náwó hele esɔ ƒe ka ɖe asi

Ame aɖewo nɔ anyi ɖe teƒe aɖe wotɔxɛwotɔxɛ. Gbale le amea ɖewo ƒe kplɔ dzi. Ŋutsua ɖeka nɔ anyi ɖe teƒe aɖe si aflaga le. Kpovitɔ aɖe hã le teƒea. Nyɔnu aɖe hã tɔ ɖe ame aɖewo gbɔ.

ŋutsuaɖe le gaxɔme ele nane ɖe asi ye wole anyigba kpɔm gaxɔmenɔla ɖeka hã le anyigba kplɔm kpovitɔwo hã vayina kpovitɔwo katã wodó awu yibɔ

Ame eve aɖewo le kplɔ ŋu hele nu ŋlɔm ɖe kad aɖe dzi. Nyɔnu aɖewo tɔ ɖe woƒe ŋkume eye wolé ɖevi ɖewo ɖe asi, wolé kadi aɖewo hã ɖe asi. Ŋutsu aɖe tɔ ɖe wo gbɔ eye wòɔ wo gbɔ kpɔ.

Ŋutsuvi ɖevi suesue aɖewo le teƒe si ɖuɖɔ le. Woƒo ɖi kpɔnɔkpɔnɔ. Kotoku le ame ɖeka si. Ame aɖewo le nu kom eye ame aɖewo hã le blanui.

Ŋutsu kple nyɔnu aɖewo le ŋu aɖe si le abe agbadɔ ene la me le gbe aɖe me. Atiglinyi gã ɖeka le megbe na ŋua eye atiglinyi gã ɖeka hã le ŋgɔ na eŋua. Ame siwo le ŋua me woɖɔ gaŋkui eye ame ɖewo hã ɖɔ kuku.

tugbedzɛaɖe le dzodoƒe éle nane ɖe asi hele kpɔkpɔm eye woɖó ŋkomò nuɖanuwo le gbɔ gatsi gagbɛ kple seƒoƒoaɖewo hã le egbɔ

Ame geɖewo le tsi me. Amea ɖewo tɔ ɖe tsia me hewu asi ve ɖe dzi. Ɖewo hã bɔbɔ ɖe etsia me hafi wu asi ve dzi. Ɖeviwo hã le tsia me. Nyɔnuwo kple ŋutsuwo sia le ytsia me. ame geɖewo medo awu o.

Enyi yibɔ aɖe mlɔ anyi eye dzataviwo mlɔ anyi ɖe edzi eye dzatavia ɖeka tso nu ɖe enyia ƒe tame. Dzata ɖeka zɔ gbɔna ɖe eye enyiawo hã zɔ gbɔna.

Ame aɖewo le teƒe aɖe. Nyɔnu aɖe le ɖevi aɖe megbe eye woɖo nukomo. Ŋutsu aɖe hã bla ta eye wo le agbalego ɖe asi. Ame geɖewo medo afɔkpa o.

Nyɔnu aɖe lé nyɔnu ɖevi ɖe akɔ henɔ anyi ɖe anyigba le avi fam. Ŋutsu aɖe bɔbɔ henɔ ekpɔm. Ŋutsua ɖeka hã lé mɔƒoka ɖe asi le foto ɖe mee. Sukuvi nyɔnuvi eve ɖewo hã trɔ megbe de nyɔnua. Moto kple gasɔ aɖewo hã dze ŋe ɖe anyigba.

Mɔɖaŋu dɔwɔla aɖewo le dɔme. Wodo awu ɖeka nugbiwo, woɖo kuku ɖo gaŋkui ɖɔ suriwo kple afɔkpa hã. Ame eve le gakpo aɖe ŋu. Ame ɖeka tso asi eve helé gakpo la ƒe te eye ame ɖeka tsɔ asi ɖeka lé dzigbɔ na gakpo la hetsɔ evelia be yeatsɔ de ete.

Ameha aɖewo sɔ ɖe aɖaka aɖe ŋu, ɖevi aɖe hã le eme, kpovitɔ ha le eme, ŋutsu aɖe bɔbɔ ɖe nyɔnu aɖe kɔme, ame geɖewo do awu yibɔ

Nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe mekpli to hele wadashi tɔm. Ele etɔm le egamlekpi dzi. Agba si me wolɔ wɔgashi tɔtɔ ɖo la ka. Nyɔnua ebla ta heta avɔ egale wagasia bubu ɖe asi kple hɛ.

Ŋutsu aɖewo le dɔwɔƒe ame eve dze ŋgɔ wo nɔewo hele dɔ wɔm. ame eve nɔ anyi ɖe nu si ŋutsi wo dɔ wɔm le eye ame ɖeka hã bɔbɔ nɔ nane tsɔm le anyigba. Eve hã le atsitre nu. Ame aɖewo do kuku ɖeka ŋugbiwo kple awu ŋugbiwo. Dɔwɔnu hã le wo gbɔ. Nu siwo wokɔ ka gatagbadze hã le wo gbɔ eye atrɔe kple kotoku hã le wo gbɔ.

Woɖo afɔkpa ƒe asi, afɔkpawo le nɔnɔme vovovowo me, nusi ŋu wotutu na asi ɖo hã le teƒea, afɔkpa ɖewo wowɔɛ kple dzonu eye ɖewo hã wowɔɛ kple eka.

Woɖi nanewo ɖe tome kple yame. Ŋutsu aɖewo sɔ ɖe nu si le yame la ŋu. Ŋutsu aɖe hã tɔ ɖe wo gbɔ hele wo gbɔ kpɔm. Ame ɖeka hã le ƒuƒom ka aɖe le anyigba. Ɖe hã lé ka aɖe ɖe asi si tso dziƒo.

Ame aɖewo le fima hele eʋe ɖum. Wosa ketevɔ ɖe ali. Wosa nanewo hã ɖe afɔgɔme. Ame aɖewo se ɖe afɔ eveawo ame aɖewo hã wose ɖe afɔ ɖeka. Wosa nanewo hã ɖe woƒe tawo. Ŋuƒolawo hã le wogbɔ eŋua ƒom na wo.

Ŋutsuvi ɖevisoe aɖe mlɔanyi ɖe anyigba hele fefefem kple fefenusiwo wɔɖe ʋu kɛtɛkɛ kelɔʋu kple amegbetɔ ƒe nɔnɔme ŋu ele ŋkulem ɖe fefenuawo ŋutsi eye wole dzidzɔkpɔm

Ŋutsu aɖe le klotsi nu hele liasigliŋukaɖi wɔm. Ɖevia ɖe le egbɔ. Ɖewo le atsitre eye ɖewo hã le anyigba henɔ ekpɔm. Ɖevia geɖewo do awu.

Ame geɖewo le teƒe aɖe, ŋutsu aɖe lé nuƒomɔ ɖe asi hele nu ƒom ɖe eme. Ŋutsu aɖewo tɔ ɖi hele egbɔ kpɔm, nyɔnuvi aɖe hã le afi ma. amea ɖe hã tsɔ eƒe nuƒoka ɖe asi hele edzi kpɔm.

Nyɔnu kple ɖevi woame etɔ̃ aɖe tɔ ɖe amidzraƒe aɖe ƒe ŋkume le eŋumɔto. Moto aɖe hã va yina. Ɖevi eve do awu ʋi. Ɖevia ɖeka le megbe kpɔm. Nyɔnu eve wolé bagi ɖe asi. Nyɔnuawo nye kɔ henɔ ŋumɔme kpɔm.

Nyɔnu enyi aɖewo le gbe me. wo le wo nɔewo ƒe abɔwo ɖe asi hewu abɔwo dzi. Ame ɖewo ɖo nukomo. Kplɔ aɖe hã le ŋgɔ na wo. Woƒe nudodowo hã le nɔnɔme ɖeka me.

Ŋutsu aɖe nu anyi ɖe gakpo aɖe gbɔ ye ame ɖeka tɔ ɖe egbɔ nɔ asi fiam nane le gakpoa gbɔ. Amea ɖeka hã bɔbɔ nɔ gakpoa ɖe te kpɔm eye ame aɖe hã lé ka aɖe le gakpoa eŋuti. Wo katã wodo awu abɔlegbẽ kple atalegbẽwo. Amea ɖewo hã le adzɔge le wo kpɔm ɖa.

Wóɖì machini kple gakpo aɖewo ɖe tóme ekawo hã le woŋuti ŋutsuaɖe bɔbɔnɔ eɖe kpɔm ɖa eye bubu ha trɔ megbe de nɔvia hele ekpɔm ɖa woamevea wodó awu ɖeka ŋgbi heɖó kuku yiwo

Ame aɖewo do awu abɔ legbẽ ʋiwo henɔ anyi ɖe akplɔ̃ ʋi aɖe ŋu. Amea ɖewo hã le tsitre eye ɖewo hã le nu ŋlɔm ɖe agbalẽ me. Ame siawo nye nyɔnuwo kple ŋutsuwo, amea ɖewo hã do asi ɖe nane gbɔ hele ekpɔm.

Ŋutsua ɖe nɔ anyi ɖe zikpui me hetsɔ nu ʋi aɖe ɖe kɔme. Ŋutsua bubu le tsitre heɖɔ kuku kpakple gaŋkui. Etsɔ takomasini ɖe asi be yeade tame na ame si le anyinɔƒe.

Eŋu dzɛ̃ aɖe ƒe ŋgɔgbɔ kaka eye eŋu ʋe aɖe ƒe ŋgɔgbe kaka kple eƒe axa dzi, ŋutsu aɖe do ŋɔti wui eye wòtɔ ɖi le eŋuawo gbɔ kpɔm. Ame aɖewo tso mɔ me va yina, ame aɖewo hã le moto dzi va yina, eŋu ɖewo hã va yina.

Ŋutsu tsɔ agbalẽ aɖe na ŋutsu bubu, ŋutsu da asi ɖeka ɖe dzi eye wòwu ɖeka dzi. Nyɔnu aɖe nɔ zikpui me le wo kpɔm, ŋutsu aɖe hã nɔ anyi ɖe zikpui dzi dze ŋgɔ de wo. Ŋutsu ɖeka aɖe hã tɔ ɖe ameawo gbɔ.

Nyɔnuvi ɖevi aɖewo si wonye ameyibɔ viwo la kpla yevu aɖe. yevua ɖo gaŋkui yibɔ eye wodo awu ʋi hã. Ŋutsuvi ɖevi ɖeka hã tɔ ɖi heƒoƒu yiƒe asi wɔme evea.

Ame geɖewo le masalatsi, nutsua ɖewo do awu legbe, heɖɔ kuku. Woda taku hã ɖe kɔme. Nyɔnua ɖewo tsyɔ taku ta. Eŋuwo hã la teƒea.

Woɖo atikutsetse aɖewo abe peya, atɔtɔ, tomatosi kple bubuawo ɖe teƒe aɖe eye nyɔnu aɖe nɔ anyi ɖe zikpui dzi hele ŋgɔ na atikutsetseawo. Elé rɔbakusi aɖe hã ɖe asi.

Ayi mɔlu, bladzo ɖiɖi tɔtɔ, koklozi ɖaɖa, elã, amitadi, makaroni, sabala si wotso, saladagbe kple amitadi yibɔ wole nu ɖeka me.

Ameha gã aɖe wo tsa ɖim le ablɔ dzi. Wo le kaɖi aɖewo ɖe asi si dzi nuŋɔŋlɔ aɖewo le. Ame geɖewo do awu yibɔ kple awu dzi eye amea ɖewo hã ɖo kuku dzi kple kuku yibɔ.

Ŋutsu aɖewo le xɔtuƒe, ame ɖeka le ekpea ɖom. Ame ɖeka hã nɔ nane dim le kotoku aɖe me. Ame ɖeka hã nɔ nɔviawo kpɔm ɖa tso adzɔge. Nu si wotsɔ dzidzina ekpea ƒe ɖoɖo ha le wogbɔ.

Edzo bi le ŋu mɔto aɖe eye agbadɔxɔ kple eŋu siwo le afi ma la bi. Tsi dza edzoa tsi gake dzudzɔ ganɔ dodom le teƒe aɖe.